Ame aɖewo nɔ kuteƒe, nyɔnu kple ŋutsu wonye fũu eye wo dome ameyibɔwo li kea me dzɛ̃wo hã li eye ame aɖewo do awu blɔ eye ame aɖewo do awu y.. yibɔ hã eye wo dome ame aɖewo do tsitsi ame aɖewo kɔ gaɖɔŋkui hã bu ŋku eye aɖaka avumi amadede hã nɔ anyi.

Mɔ ŋutidɔwɔla aɖewo nɔ woƒe mɔ ŋutidɔwo wɔm eye wodo woƒe dɔwɔwu dziyitɔ ey eye wonɔ gakpowo kɔ de wo nɔewo me. Wodo kuku woƒe dɔwɔkuku ʋiwo hã ɖe ta hedo tsitsiwo ɖe ŋku. Wo Katã wonɔ dɔ la wɔm kple mo vevie.

Ŋutsua aɖe kple ɖeviwo yie wo dze abe viawo kple amebubuwo hã nɔa anyi eye ŋutsua tɔ ɖe edzo ŋdɔlenu yi na akadigbe bina le zã gbɔ eye wokɔ ŋdɔlenua hetsɔ akadilenu la ɖe asi. Tsia ɖe hã nɔ gobloa me henɔ egbɔ. Tsinono wonye.

Ɖevi aɖewo kple nyɔnu aɖe nɔ seƒoƒo nyui aɖewo gbɔ eye ameaowo dze abe yevuwo nye fũu ke ameyibɔ.. Ameyibɔ ŋkume lɔƒo aɖewo hã nɔa eye wo ɖe kowo ƒe ɖa wɔ ee ee ee leƒoleƒotɔ la ƒo ŋutsuviwo ƒe ɖa wɔ mlɔmlɔmlɔ eye wovui kɔ ɖe tagbɔ ke nyɔnuwo ha tɔ.

Mɔzɔla aɖewo tɔɖe mɔdodo aɖe to hena mɔzɔzɔ alo eme tsotso dzokeke aɖe ha va yina eye ʋu aɖe ƒe amadede yi wɔ gbemu tɔ gbi ha tɔɖe anyi eye ame geɖewo tɔɖe teƒea hena ʋuɖoɖo wolé woƒƒe bagiwo ha ɖe asi henɔ dzokeke la kpɔm duu

Nuɖuɖu dze anyi ɖe nɔ agba me, wɔtse dzi atadi nɔ edzi, abladzo tɔtɔe wɔmetɔ̃ elã kakɛ nɔ exa makaroni alo … blakutu madede lɔƒo kple sabala flifli kpli … egbe nuɖuɖu geɖe nɔ agbaa me wonyakpɔ ŋutɔ

Modzakaɖela aɖewo nɔ modzaka ɖem. Ŋutsu ŋutsuwo nye fũu. Eye ŋutsuawo do awu amadede vovovowo. Aɖewo do awu abɔlɛgbɛ, aɖowohã do abɔ abɔkpui. Ŋutsu ɖeka do ata aa atalɛgbɛ yibɔ eye wòƒo abo ʋii yibɔ aɖe do ɖe ayame henɔ nu kom

Afɔku aɖe dzɔ edze abe abe aƒeme wodzɔ ɖa ene eye aƒeame nuwo bi abe ʋuwo bi eye tsi ɖɔ ɖe teƒƒea edze abe ʋu kpli dzo fɔkue dzɔ etsi ƒƒe afɔku ha dzɔ eye teƒea katã wɔ drinya xɔ aɖewo ta bi fuu

Kaɖigbeŋutsidɔwɔla aɖewo le kaɖigbɛŋutsudɔ wɔm eye wo le woƒe kaɖigbɛ ŋuti dɔ wɔm. Ame geɖewo hã nɔ xɔa dzi eye wonɔ nuwo katã wɔm le woƒe dɔwɔnuwo wɔwɔ me. Wo katã wonɔ dɔ wɔm.

Ƒometɔ kple dumevi aɖewo nɔ anyi eye wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe godo ko em eye teƒea wɔ yibɔ. Enu vovovowo alo aɖuɖɔ geɖewo nɔ anyigba dome ene eye ɖeviawo bɔbɔnɔ ɖevi aɖewo bɔbɔbɔ nɔ a, atrakpui aɖe dzi. Ke aɖe ɖeka hã bɔbɔnɔ ŋgɔgbe dome ene helé aa nane ɖe asi.